Prinsi n-zaya dabba ayi ni paɤa dabba ayi maa gbubila malifanima ka pili zupiligu ka paɤa maa ʒiya ka loori shɛli ʒiya ka yoogɔti Chechen bili ʒe nimaani bɛ nyaaŋa sa ninsalinima n-ʒiya Paɤiba mini dabba yanima gba zaa sa be nimaani ka tihi gba zaa sa be bɛ nyaaŋa maa.

Ninsal nim n bɛ boɣali puuni boɣali maa yɛlim pam ka ninsal nim maa galisi bayaɣati biɛla boɣali maa puuni ka ninsal nim maa shab bɛ boɣali maa zuɣusaa ka shab bɛ di puuni sa do so ʒila kpaŋ sa n yɛ liiga piɛlli mashin bɛ boɣali maa puuni bi toorila tankpaɣu niŋdi boɣali maa ni

Kirɛt nim n ʒiya ka doo ʒi n baɣali ka gbubi baaji ka yɛ liiga n yɛ liiga shɛli pa dizuɣu o pilila zipiligu din bɛ gbunni maa nyɛla zaɣ dozim ka o zaŋ liiga shɛli niŋ o boɣu ni ka di gba zaa nyɛ zaɣ dozim niɛma biɛla o nyaanga adaka laasabu ka kolba nim bɛ di puuni n ti pahi kunkona

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka yɛ liiga sabinli ka sahi o zabiri sa ka zaŋ bini gooli ka zaŋ yɛri niŋ o nuuni ka kompiuta ʒi o tooni ka o zaŋ o nuhi niŋ kompiuta maa ni ka kolba ʒiya ka binshaɣu bɛ di puuni o nyaanga ka binyahari biɛni

Ninsal nim n bɛ palli zuɣu bi nyɛla bi niraba ata ka so dabiya loori ʒiya loori maa nyɛla loori waɣanli ka o zuɣu saɣam atakulɛta n nyɛ o atakulɛta dozim n nyɛ o nimaa ni maa niraba ku biɛni mi ka tihi saya di mii nyɛla tia waɣala palli zuɣu n nyɛli

Dundɔŋ puuni ka bi bɛ paɣa so zala nyaanga sa o zala zuɣusaa ka bihi ayi za teebuli gbuni ka adaka tam teebuli maa zuɣu paɣa ʒila kuɣu zuɣu n mɔndi bɔnku ka o saɣavuɣili maa nyɛ saɣavuɣu waɣinli o zaŋ la bɔbi piɛlli n bɔbi ka yɛ liiga.

pelinsi bɛ galisiya pam bɛ zaaha pɛlila zipɛlisi ka gbaai doo doo maa sɔla jinjem sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka liiga maa nye liiga boɣiwɔɣ'la ka tihi bɛ nimaani so gba zaa sa be nimaan ka loori zaya loori maa nyɛla loori sabinli

Duu puuni ka niriba bɛ bi ʒila teebuli nim gbuni bindirigu ka bi dira bi pula taba ʒii bu sham sham filaawaas nima bɛla duu maa puuni filaawaas nim maa nyɛla din mali vari yalima niriba maa shɛba pili la zipilisi.

Paɣaba n ʒiya yino maa gbubila gbambila ka zaham bɛ di puuni ka zaham tam dizuɣu gbambihi ni ka di bɛ gbambihI maa nyɛla zaɣbobgu di shɛŋa palimi ka shɛŋa bi pali paɣa shab gba zaaha ʒi bi nyaanga bi sola chinchina ka shab yɛ liiga piɛla kom n bɛ bi nyaanga sagbana yirina bi nyaanga ka zoli gba zaa sa biɛni

doo o nyaɣila baaji n-doli palli nangbankpaŋa o tuhirila paɣa soli ka doo be paɣa maa nyaaŋga loori za palli zuɣu loori maa zala palli maa sunsuuni ka nyɛ loori buluu loori shɛli be o tooni loorinima galisiya palli maa zuɣu ka palli maa yaɣili ka bɛ zaŋ takayuanima tonto niriba kuli galisimi

Loori nimaayi n ʒɛya tipa yɛri n nyɛba yino maa ʒɛla boɣa maa yaɣali ka ŋunbala maa gba zaa ʒɛ boɣali maa yaɣali ka girada toori tankpaɣu niŋdi loori yinga maa ni o pun toomi pali ŋunbala maa ka o ʒɛya o malla boɣari anahi naba anahi

Ninsalinim n zaya. Paɣaba ni dabba. Shebi pilla waluɣsi ka shebi be pili binsheɣu. Paɣ' yino maa gbubila baaji ka di nye Kala ʒee ni zaɣ' pielli ka o so jinjam ŋmaa ka so namda gaɣu ka tiebuli ʒɛya ka tahipoŋ tam di zuɣu ka niema be tahipoŋ maa ni. A yuli a ni nya ka takayua ka di sayaa ka bɛ zang zipilsi n yili di nangban bia ni.

Niraba n ʒiya dabba bi shab yɛla gana tuuta nima ka bi zaŋ dala n furi bi naba sunsuuni ka yaai bi nuhi ni bi ŋmɛli ka shab ʒi bi nyaanga bi ʒɛla zuɣusaa shab yɛla bin ŋmahi ka shab yɛ liiga nima liiga nim maa shɛli nyɛla liiga buluu nima paɣaba maa bi zaŋla yɛri n niŋ bi nyingoya ni ka zaŋ shɛli n niŋ bi nuuni

paɣasaribihi anahi n ʒia bɛ zaa gbibi la bukunima yino maa yela liiga waɣinli ka zaŋ buku maa n-shabi o yaɣisa ni ka yino maa ye liiga waɣinli ka di nyɛ zaɣ' dozim ka o ʒia m-baɣi pila ŋun maa gba nyɛla ŋun ye liiga din nyɛ sokanyaɣi ka kpabi buku maa gbiba ka zaŋ o maŋa n-jeli pila ŋun bala maa gba zaa ha ʒi-a o yela liiga sabinlli ka zaŋ buku maa m-pa o gbaya zuɣu o ʒimi baɣi gooni gooni maa peentila peenta piɛlli

kuɣisi ayi n-zaya di zami gili teebuli ka zuɣsaa ka fulaawaasi beni tiŋa gba fulaawaasi beni ka duu maa tiŋa ka bɛ niŋ li tallisi ka diɣisi beni n-nyɛ takɔriti takɔriti maa bi yo a yi lihi di nyaaŋga ka a nya ka yili zaya

Paɣi bin n zaya bɛ nyɛla niribi baa a ta bii gba zaa ʒaya o zala zuɣusaa ka ŋun bala maa chimdi boofuroto ka zaŋ chɛrigi n timdini n yaali tahali paya ka di taha kpee pilli ka taha shɛli ʒia ka piɛɣu bɛ dipuuni gali ʒia di nyɛla gaɣi dozim paɣa baa yimaa bɛ gbula bobisi dumaa malla dundoli

Niraba ata n ʒiya bi gbubila heed pai dibayi ka niraba ayi gbubi heed pai maa yuundi di puuni yino maa pilila zipiligu ŋun nyɛ zaɣ kurili bi sani maa ka ŋunbala maa yɛ liiga boɣa ŋmahi kom biɛla bi nyaanga ka tihi gba zaa sa biɛni ka soli gari tihi maa puuni

lori ka niriba chini tiŋ chɛni lori maa zuɣ' ka be zaŋ zuɣ saa lori maa zuɣ' saa n niŋ be pɛchi nim niŋ dini ka so gbabi pɛchɛnim maa lori maa luɣili kam nyɛla pɛchɛ nima ka niriba ʒɛ lori maa tuuni ka samibɔdi ʒɛya ka pɛchɛnim bɛ di puuni ka shɛbi bɛ samibɔdi maa nyɛŋa

Paɣaba n chɛna bi zaa kpabila bihi niraba ayi maa ʒila niɛma yino maa ʒila gbambilii bokati ka kpabi bia ka ŋunbala maa mii ʒi kpalaŋa ka gba zaa lahi kpabi bia ka gbubi katawiya ka ŋunbala maa ŋun bi ʒi ka kpabi binshaɣu ka kpabi bia o gbubila koligu ka so tuhuriba soli ka gba zaa ha ʒi kpalaŋa tihi bɛ bi ni bɛ shɛli polo maa ka nimaani mori maa maha

paɣa n dabiya o sola chinchini ka gbibi moongu ka moongu maa shɛŋa be kuriganima ni leemu gba zaa ha beni paya beni dalibila be ni maa ni aŋkɔra beni ka lunfanima be ni maa ni

Niriba n-laɣim be bɔɣili ni bɔɣili maa nyɛla bayaɣiti ni be shɛli paɣiba mini dabba ka bɛ be di puuni bɛ yɛla neen' kɔŋkɔba shɛba yɛla liiga piɛla ka shɛba ye liiga sabila m-be bayaɣiti maa ni ka bɛ toori bini n-niŋdi mashin ni ka di niɛmdi li

Laa ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ dibanahi n nyɛli ka zaham bɛ di puuni ka kpam gba zaa bɛni naanzuu gba zaa sa bɛni n ti pahi gala gala maa nyɛla dibanahi

Ninsalnim ʒiya ka sinii ʒɛ bɛ tooni ka ninsal yina sinii maa puuni ninsalinima maa galisiya Pam bɛ zala tiŋa ka teebulinima za bɛ tooni ka binyahiri tam teebulinim maa zuɣu shɛb dɔmi sinii maa nyaanga tihi beni tihi maa galisiya pam

Paɣa n ʒɛya silmiin paɣa ka bihi laɣam gilo bihi maa yino sola jinjɛm ŋmaa ka yino so tiraza ka nyɛ zaɣ piɛlli ka ʒɛ yili tooni yili maa bi kpahalila chɛmsi ka di mali dundoli ka mali takoro dundoli maa nyɛla dundoli sabinli bi nyaanga ka bi sabi puuo pa dikpuni maa zuɣu

Paɣaba bɛ kom ni kom maa nyɛla ko bayaɣati ka shab zaŋdi bi nuu timdi di puuni gbambihi taha bɛ di puuni ka so gbubi ŋmani n toori kom niŋdi gbambihi taha maa zaɣ yinga ni niraba ʒila di duli dabba n nyɛba tihi bɛ di duli maa ka paɣa gba zaa sa ʒiya ka so chinchin ʒiɛ ka yɛ liiga piɛlli

Ninsal nuhi n yina o gbubila kopu ka ko sabinli bɛ di puuni ka pileeti ʒɛ o tooni ka binshau bɛ di puuni ka pileet piɛlli shɛli ʒiya ka shɛli gba zaa sa buku paya ka bin sabila pa teebuli maa zuɣu bokati gba zaa ha biʋnika fulaawaasi bɛ di puuni dui maa puuni sabigimi

Bihi bɛ guurimi bi' bɔbili n-nyɛ ba paɣiba ni dabba shɛba yɛla liiga piɛla ka shɛba ye liiga dozima paɣiba maa shɛba sola sikeetinima bɛ guumi doli palli bɛ galisiya pam yili gba yina yili maa bela tihi ni tihi maa galisiya pam tihi maa puuni kuli zimsimi

Bihi ayi ʒila tiŋa ŋunbala maa ʒila tiŋa ka ŋunbala maa mii dabiya ŋun dabi tiŋ maa ʒila ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa naba yaɣasa ni ka o zaŋ afi tim o zuɣu ni ŋun dabi tiŋ maa tabila o zuɣu so gba zaasa ʒɛ zuɣusaa zaɣ kurili n nyɛo ka bia

laa n-zaya ka paya be di puuni bɛ chɛrila paya maa gilagila bɔraade gb------a beni diba ata n-nyɛ li gala zaa gba zaa beni gala maa nyɛla diba ayi aleefo be-- laa maa puuni

Paɣaba n chɛna bi ʒila taha niraba ayobu laasabu ka yino maa o gbubila gaɣali ban bala maa zaasa ʒila taha ka yino maa yuundi o nyaanga tihi n bɛ bi tooni maa ka yili biɛni di bi pili ka tampima bɛ nimaani

loorinima bɛ bela bɔɣili puuni gireedanima beni gireedanima maa nyɛla dibaayi zaɣ'piɛlli mini zaɣ'dozim ka loori shɛli gba zaaha gariti kɔnkireenti di gba zaasa nyɛla dibaayi n-za nimaani tipayari dibaayi beni di zaaha tankpaɣu toomi palli

Duu puuni paɣa mini doo ʒila teebuli gbini doo maa yela liiga boɣa waɣala ka paɣa maa ye zabba zabba maa nyɛla boɣaŋmahi ka laati pa paɣa maa naba zuɣu ka kompita tam teebuli maa zuɣu.

Bihi n toori kom bi zaŋla gbambihi n toori kom maa bi nyɛla bihi ata yino maa gbubila bokati ka yino maa gbubi bokati gbambila ka ŋunbala maa gbubi dalibila bi bi siɣi kom maa puuni bi ʒɛla moɣali maa nangbani gburiŋ ka toori kom maa

Doo n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli pobi o maŋa ka baaba ʒi o sani o zaŋla baabirin mashin maa tim o zuɣu ni ka i pini koli koli baaba maa gba pilila zipiligu fan bɛ duu maa ni ka binyahari yili Duu maa puuni foto gba zaasa biɛni

Paɣaba ayi n ʒɛya yino maa ʒɛla ŋunbala maa tooni ŋun bɛ nyaangi maa yɛla liiga sabinli ka so chunchini ka ŋun bɛ tiŋli maa gba zaa yɛ liiga ŋmahi ka di chinchin maa mini liiga maa kom di yɛn ŋmani taba bi zaaha pilila zipili sabila niɛma bɛ kpaŋ ni n pa bini zuɣu kamantoosi gba zaaha biɛni n ti pahi kaaroti naanzuu biɛni alaafee biɛni

Nachimbi n bɛ kom ni ka shab bɛ kom maa nangbani kpaŋa mashin biɛla kom maa ni kom maa nyɛla ko biɛɣu yino gbubila shoovul n toori kom maa puuni ka banbala maa ʒɛya bi ʒɛla zuɣusaa tihi bɛ di nyaanga n gili din bɛ shɛm maa moɣali gba zaa bɛ nimaani

Sarati n niŋ ka paɣa doya o kuhurimi ka so ŋmaaro foto ka moto doya ka so mii gba zaa sa gbaya n yuundi paɣa maa shikuru bihi ayi gba zaa n ʒɛya bipuɣunbihi n nyɛba bi nyaɣala baaji ka kpuɣu bi nuu tiri zuɣusaa n yuundi pool ka mihi gba zaaha gari bi zuɣusaa chɛchɛ gba zaaha dola tiŋ nimaani

Girada nim ayi n ʒiya bi ʒila duli ka boɣali bɛ bi tooni ka kom bɛ boɣali maa puuni ka tankpaɣu too duɣu yaɣa yinga ka tihi ʒɛ nimaani tihi maa galisiya pam ka niraba bɛ yaɣa shɛli polo

Niraba bi bɛla holl puuni bi ʒinimi n gili teebuli teebuli maa nyɛla teebuli waɣanli ka zaŋ foon nima n pa teebuli maa zuɣu lantop nim gba zaa ha pala teebuli maa zuɣu ka so ʒi zuɣusaa ka wuɣi o nuu paɣa maa malila zab waɣala ka yɛ liiga piɛlli

Ya m-beni ya maa ɡalisiya pam di nyɛla jirambiisanima tambu buyiyi butata ni bunahinahi ka palli ɡari di folinsi ni loorinima paakimi ʒe palli maa yaɣ' shɛli polo zuɣu a yi lihi nimaani tihi ɡba zaa sa beni tihi kaman mooŋɡu ni kaashia ka di kuli ɡalisi ka a lihi kariŋa ha ka di be ka nyɔhi m-beni la

paɣa mini bihi n-ʒiya bihi maa galisiya pam teebuli za bɛ tooni teebuli maa ni ka ŋmana zaya pileetinima n-nyɛ li ka shinkaafa be di puuni ka biinsi pa shinkaafa maa zuɣu loba diriti be gbambihi maa zaasa ni di nyɛla dir' piɛla paɣiba maa shɛba bihi maa ʒila bɛ naba zuɣu